Abantwana abancane baseskolo, bagqoke izigqoko ezilambala ofananayo ngobunengi. Umbalisi laye ugqoke isigqoko esiphosa sihambelane lesabantwana ngokombala.

Abantwana abancane bayakholisa ezikolo. Bayaphuma phandle bayedlala imdlalo etshiyeneyo, belombalisi wabo. Bayagqoka izigqoko, kumbe bagqoke ama uniform abo awesikolo nxa besiyakhona.

O-ECD bayakholisa esikolo. Ngobunengi. bayabe bezama ukubhala labo. Emdulwini belandelisela umbalisi ukubhala. Bagqoka ama uniform ayi yellow phezulu.

Ugogo uxoxa labantwana abancane indaba ezimnandi. Abantwana bayajabula ukulalela ugogo bekhuluma labo abanye baze bephakamise lezandla ukuba bayazwisisa.

Abantwana bayakwanisa ukufunda loba bebathathu, ngobunengi ezikolo bayavunyelwa ukufunda bengagqokanga amayunifomu . Bayahamba ezikolo bayefunda bathole izifundo zaleso sikhathi.

Ibhakane liyatshengisa abantwana ukuba sebefikile eskolo sakibo, libhaliwe ibhakane ibizo lesikolo njalo abantwana abancane bahle benanzelele ngebhakane iskolo.

Abafundi be primary bafunda ngcono besemaqenjini. Balama textbooks izingwalo zokubala abazisebenzisayo ezibancedisa ukuthi bazwisise lokhu abakufundayo besemaqenjini

Emfundweni yaphansi, abafundi bayagqoka ama-uniform ayiblue, abanganankazana. Abafana bagqoke ayikhakhi. Bayafunda bebhala. Omunye lomunye ubhala ebhukwini lakhe lokho akuzwisisileyo. Okufunwa ngumbalisi.

Indlu yokufundela abantwana ayiplastwanga kodwa itshengisa ukuthi inhle ilama windi, kuyangena umoya abantwana bafunda kuhle.

Eprimary abantwana bafunda behlezi ematafuleni abambeneyo lebhentshi ukuze bangawi ayenza abantwanabafunde kuhle behlezi njalo kuhle bebona kuhle ebhodini.

Eprimary abantwana bayafundiswa ialifabhethi elamabala esikhiwa lamanamba aqalisela kuzero esiyafika kunayini, ialifabhethi iyaqalisa ku eyi(a) isiyafika ku zethi(z) bahle befunde abantwana.

Umbalisi usekilasini amadrozi wonke avuliwe lapho okuleminye imaterial yakhe eyokusebenzisa nxa esefundisa ukuze abafundisa bezwisise njalo achasise kuhle ebantwaneni.

I'Alphabet" esetshenziswa ngabo "grade 1",o"ECD" eyesikhiwa u"ABCD" ize iyefika ku"Z" iphinde itshengise lama"number" isuka ku "zero" ize iyefika ku"nine".Ifundisa abantwana ukuze bazwisise i"alphabet" besase bancane eskolo.

Abafundi abafunda e primary ikakhulu ECD, ograde 1 balakho ukuzithokozisa bejinga phandle lapho okufakwe khona izinto zabo zokujinga abanye bekhangele

Imfundo ye primary isivamile ukuba kutholakale ama computer amancane awabantwana ukuba bawasebenzise befundela ukwazi ukusebenzisa icomputer.

Abafundi balezi insuku, bayafunda imisebenzi yezandla, njalo bakhululekile. Bayayithakazelela. Bayananzelela lokuthi bengenelisa ukuzulungisela okwabo kokuzikhelelisa amanzi.

E secondary abantwana bayafunda izifundo zokwakha baqeda sebesenelisa ukwakha izindlu ngendlela abayifundileyo esikolo ngobunengi bayazithakazelela izifundo lezi.

Abantwana bakulezinsuku sebefunda izifundo ezinengi ezigoqela lokusebenzisa ikhompiyutha. Ababalisi sebefundile lowo msebenzi ukuthi bafundise abantwana besebenzisa lowo mtshina.

Imfundo yaphezulu ithandwa ngabantu abanengi kuyabukezwa kuhle emakilasini ukuze abafundi bakwabithe isifundo ngendlela ephezulu

Abafundi ezikolo bayancedisana ukuze bathole impendulo efaneleyo bebabili bayafaka ulutho ikakhulu abafundi abafunda izifundo ze science.

Ezikolo abantwana sebefunda besebenzisa ama computer ayiwo aseyenza izifundo zibe lula njalo zizwisiseke kalula abanye abafundi bayagqoka amagogolosi emehlweni.

Umama uyathunga umtshina wakhe yi Swan. Eeeh! uthunga elamalebhu ayi Blue lemtshina eminengi ekhanyayo njalo ulale tape measure yakhe youkuthungisa.

Abafundi bayafunda esikolo bencediswa ngaba balisi babo. Bayabe belezinto ezinengi ezibancedisayo ukuze bazwisise izifundo zabo

Ezikolo isifundo sokwakha siqakathelil. Abafundi bayasiqakathekisa .Nxa besakha bayaqgoka amahovorosi alombala oyi blue kumbe oyi yellow kusiya ngokuthi umfundi uthanda wuphi.

Abafundi abayenza izifundo zogatsha lwesayensi bakhangela umtshina ukuba ulungile yini ukuthi beqalise ukufunda bazwisise izifundo zabo njalo kumele ube ulungiswe kuhle.

U"lab technician" uyahlola ukuba imitshina ye"lab" iyasebenza kuhle yini ukuze abafundi bayisebenzise kuhle bancediseke kuhle ezifundweni zabo ngemitshina ehloliweyo njalo esebenza kuhle.

Emfundweni yaphezulu abafundi bayafunda imsebenzi yezandla, bayenelisa ukusebenzisa imitshina ethile ukuze bazwisise okunengi ezifundweni abazifundayo ngendlela ephezulu.

Abafundi besekhondari, bayafunda bebanengi bekhangele njalo bencediseka beliqembu. Umbalisi uyabatshengisa ukuba kumele ulutho abalusebenzisayo balusebenzise njani ukuze kube lama ansa aqond ...

Ezikolo ababalisi bayafundisa abantwana ngokulungiswa kwezimota beyikhangele imota ukuze bakubambe masinya njalo kalula bekuzwisise

Abafundi bayenza izifundo zokukanika imota. Ukukhangela lapha okuphambaniseke khona ukuze imota uhambe eceleni kuma thaya.

Amatafula abantwana alama lephuthophu alombala oyigreen kumbe oluhlaza ababalisi ababili bazokhangela ukuba kuplagiwe konke kuhle yini.

ibhakane elifakwa emdulini ezikolo liyatshengisa ukuba ikilasi leyo ingabe ingeyani ofikayo uhle abale azwisise abe kwazi ukuthi aqondiseke ngaphi ukuze athole uncedo alufunayo

Ezikolo kulezinye izifundo ezifundwa ngabantwana beyibo bonke bephandle. Bafunda begqoke amayunifomu amhlophe phezulu phansi amabhulugwe ayikhakhi kumbe iziketi eziyikhakhi.

Esekhondari kulendlu lapho abafundi abahamba bayefundela khona bebala ingwalo ezitshiyeneyo, kungaba ngamanoveli eskhiwa, kungaba ngamanoveli esindebele, kungaba lithestibhukhu ngokwalo.

Umfundi ugqoke i- lab coat etshengisa ukuthi ngumfundi ofunda izifundo ze science. Umi duze kwe Jojo tank ehlala amanzi ukuze abafundi bancediseke esikolo ngamanzi.

abantwana baku assembly bayahlabela bayagida bagqoke i uniform elokumhlophe phezulu leziketi ezimnyama bebanengi bengabafundi

Ezikolo kuyatholakala amahofisi atshiyeneyo asebenza ngezingatsha ezitshiyeneyo okwenza abafundi bakubambe lula ukuba baqonde ngaphi bathole uncedo ngezikhathi ezinengi

E 'secondary' kuyatholakala amakilasi amanengi awokufundela ngoba kufudwa izifundo ezinengi ezifudwa ngabantwana abanengi, njalo abatshiyneyo bafunda bekhululekile.

Ezikolo zikhona indawo zokudlalela imidlalo etshiyeneyo engagoqela ibhola lezandla elokuqaga elamankazana. Amankazana badlala befika isikhombisa kuleto thimu eyebhola lokuqaga.

Emasecondary abafundi bayaphatheka kumidlalo ethile ingaba ngeyokugida, ingaba ngeyokwetha inganekwane bayagqoka bahambelane ukuze kube kuhle.

Umbalisi uyafundisa abafundi balalele. Omunye umfundi uyasukuma akhulume okubuzwe ngu mbalisi, umbalisi alalele abeseqondisa lapho okungaqondanga khona

Abafundi bahlezi phansi abanye bahlezi emabhentshini. Bagqoke iyunifomi elombala omhlophe phezulu. Abanye bagqoke ama coat amhlophe okutshengisela ukuthi bafunda izifundo ze science.

Emasecondary kuyatholakala indlu zokufundela ezinengi , ngoba kulamasubjects amanengi afundwa ngabantwana. Kumele bakwane kulezozindlu.

E-secondary zikhona izifundo ezitshiyeneyo kungaba ngeze science i-STEM, kumbe kube ngeze Maths bafunda okunengi abantwana esikolo kulezo zifundo amabhuku manengi.

Umbalisi uyafundisa esebenzisa i"Laptop" ,abantwana basebenzise ama"text book".Bahlala ematafuleni avuleke kabanzi ukuze bahlale kuhle bazwisise.

Emfundweni yaphezulu esecondary abafundi bayabizwa. Kudingwe umuntu ololwazi oluthile, ngalokho okumele bafunde ngakho. Azobancedisa. Bayalalela, babuze lemibuzo.

ezikolo zikhona ezifundisa abantwana ngebhayibhilizibafundise ngoJesu bayahamba babone isiphambano bebe kwazi isiphambano esabethelelwa ujesu yinto enjalo.

Indawo lapha abantwana besikolo abeSekhondari ababala kizo zikhona zigcwele lamabhuku awokubala. Bayahamba ngezikhathi ezithile bayebala ngezifundo zabo ezinengi abazifundayo.

ibhakane liyanceda kakhulu esikolo abazali kanye labafundi bahle batshengiswe libhakane ukuthi sebefikile ezikolo kumbe esikolo abaya kuso bengalahlaki

Abantwana abanengi kulezi insuku abaya ezikolweni emasecondary bahanjiswa yizimota. Kuyadingwa imota ethwala abantwana iyebatshiya esikolo njalo iphinde iyebathatha baphenduke.

Bezikolo abafana bayathanda ukudlala umdlalo etshiyeneyo kungaba ngowenguqu uthola abafana bekhuthele bejabulile bekhuzela ngoba bethokozela inguqu

E"University " kuhlanzekile kukhona okufundela khona abafundi kulamatafula amahle abukeziweyo abalazwa kakuhle njalo kulamawindi abetha umoya ukuze bafunde kuhle.

E University kuyafundisa imhlobo yabantu ethile ngabangama China ngabangama Japanese ngabangama africans abafundi bayafunda bapase befunda besebenzisa ama computer afundisa kuhle

Abafundi ngobunengi lokhe behamba ema university ukuthi bayefunda bathole imfundo yaphezulu . Kufundwa Imihlobo etshiyeneyo yama degree eyiyo ekhuthalelwa ngabantu .

Eyunivesithi abafundi bafunda izifundo ezithile. Lapho nxa befunda kuyatholakala amatafula amancane kutholakale amatafula amakhulu abawasebenzisayo.

Emayunivesithi abafundi balokufunda behlala khona phakathi kumbe bephume beyezingela indawo zokuhlala phandle kodwa ngobunengi bayathanda ukuba bazitholele indawo bahlale ukuze bafunde bekhululekile.

Abafundi abayenelise ukupasa izifundo zabo zescience baqhubekela phambili ngezifundo zabo besiyafunda e university beqhubeka ngemfundo ephezulu ukuze benelise ukuthola amadegree lemisebenzi ephezulu.

Ama University ayabalazwa ngomhlobo yemibala ethile. Ungaba yi blue , ungaba yi light blue, kuthi lamaluba ayenze I University ibukeke.

Amayunivesithi ayakhiwa abemahle njalo ahlanzekile ngoba kufundela abantu asebekhulile asebejayele ukuhlala endaweni ezinhle njalo ezihlanzekileyo

Emayunivesithi kuyatholakala amasinki lapho abantu abathi bengageza khona bayenelise ukuthi baxubhe kumbe bageze izandla bevela esambuzini kuhle kakhulu.

Emauniversity kucecisiwe ngezihlahla kanye lamaluba. Kuyatholakala kubhaliwe phandle ukuba iminyango okhona eduze kufundelwa isiphi isifundo abafundi bancediseka lula.

Ezikolo akhona amabhakani atshengisayo okwenziwa endaweni ethile, abafundi abathwali nzima ukubakwazi ukuthi baqonde ngaphi lapho befuna uncedo ngalokho abakufunayo.

Akhona amabhakane endaweni ezitshiyeneyo kungaba seskolo kungaba semaklinika ezikolo ema univesithi kuyabhalwa kuvele ukuthi isihlahla lesi esikhona sabakhona ngawuphi umnyaka

Ngobunengi abantu bayahamba bayefunda ema university. Omama obaba bayahamba beyefunda belo lekitshara wabo obancedisayo kuzifundo ezithile.

Emayunivesithi kuyafundiswa kusetshenziswa omabonakude kucace ukuba okufundwa ngabafundi kuyazwisiseka ngoba bezibonela mathupha okuyikho.

Izitulo eziluhlaza ezibomnvu ziyasetshenziswa ngabafundi yeyunivesithi ,amathebuli angabamhlophe amanye sibili abeliplanka eliyikhakhi .

ema univesithi abafundi bayasebenziisa imicro scrope ukuze bananzelele okuthile okufihlakeleyo okungeke kwabonywa yilihlo lomuntu nje jikelele

Emayunivesithi imiduli iyabalazwa ngombala omhlophe , kube lamaluba amahle acecisayo lokhu kwenza abafundi bathande izifundo kanye lendawo.